Tuma tumbu shee niraba ban kanli galisi nirabaata nyɛla bin yɛ sitira din kama nyɛ zaɣ nuɣso yino nyɛla ŋun pili zipili piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka gbubi soobuli o nuuni ka yino nyɛ ŋun kuriya ka taha ʒɛ o nyaanga

Teebuli shɛli din nahangbaŋ nyɛ zaɣ tankpaɣu di nyɛla din tamya ka bindira bɛ ŋmani piɛla puuni n tamtam teebuli ŋo zuɣu doo nyɛla ŋun kpa ninkpara ka ʒiya o nyɛla gba ŋsabinli nira ka bipuɣunbili maa ŋmaai bindirigu n mali niŋdi doo maa nolini doo maa nyɛla ŋun yaari o noli ka o nyina yina

Kohamma ni damma paɣa nyɛla ŋun ʒɛya ka o ningbuni kama nyɛ zaɣ sabinli o nyɛla ŋun kpa tikpara ka o zabiri nyɛ zab sabila o baha lari o nyina ku piɛlimi para tiɛ tiɛ ka naan ka tizuɣu ka zaŋ daguli n tam o zuɣuni o nuzaa zuɣu o gbubi piɛɣu ka daguli maa shɛli bɛ di puuni

Bidib bila ka o ningbuni kama nyɛ zaɣ tankpaɣu o yɛ sitiri piɛlli ka zaŋ daligu zaŋ shɛbi o yaɣasa ni daligi maa nangbani piba nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka zaɣ sabila gabigabi dinni bidib bili maa nyɛla ŋun piri namda din nyɛ zaɣ dozim ka o tabi nyɛ ban ko n gilo

Palli nangbani kpaŋa tihi ku nyɛla din ʒɛya palli maa zuɣu doo nyɛla ŋun yɛ sitiri dozim ka ka di gabi zaɣ piɛla n ʒi o chɛchɛ buɣum zuɣu niraba ayi nyɛla ban ʒɛya yino nyɛla ŋun dabiya bi luɣuli zuɣu loori din nyɛ gamo nyɛla din ʒɛya o zuɣu nyɛla zaɣ piɛlli

Diɛma ni yiɣijam shee salo ban kalinli galisi paɣisara ban niŋgbuŋ kama nyɛ zaɣ' taŋkpaɣu bɛ nyɛla ban piri namda sabila ka zaŋ yɛri n-zaŋ ga bɛ napɔna ka zaŋ shɛŋa n-zaŋ piri bɛ bɔɣiri ka ye nyiŋgokɔriti

Paɣasara ayi yino nyɛla ŋun ʒi kuɣuzuɣu ka yini nyɛ ŋun ʒi tingbanni paɣ'saribila yino maa nyɛla ŋun zaŋ o nuhi niŋ paɣasaribili so ŋun ʒia maa zuɣu ni ŋun ʒia maa zaŋla nuu titabi o jirli ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋɔ nyɛla ŋun so mokuru sabinli ka di nanyi to zaɣa piɛlli.

Daa puuni bindira balibu balibu nyɛla din bɛ piɛri ni ka daabihi ŋo ku ko n gili bi bindira ŋo niraba ayi nyɛla ban yɛ sitiri ʒiɛhi bi nyɛla gbansabila nima kpalan piɛla ŋo ku nyɛla din yɛrigi bi ni bɛ luɣu shɛli maa

Ʒiɛɣu n ʒɛ n daai duu luɣi saɣari ku nyɛla din yɛm luɣuli kam taabo daru n ti pahi roba baaji sabila ni gbambihi niɣilim buɣum woya din nyɛ zaɣ sabinli ku nyɛla din kanka n diya kpukpali tihi ku nyɛla din ko n gili lala yili ŋɔ

Du duɣuli duu puuni paɣa nyɛla ŋun ʒɛya di dikpuna nyɛla zaɣ piɛla paɣa maa nyɛla Gbanpiɛlli nira ka yɛ sitiri vakaɣali din nyɛ boɣa waɣala ka so jinjɛm ʒiɛ o nyɛla ŋun bahi lari ka gbubi bindirigu o nuuni ka o zabiri nyɛ zaɣ tankpaɣu

Tuma tumbu shee niraba ban kanli galisi nyɛla ban ʒi bi tuma shee mokuma n ti tabili timaha nyɛla din ko n gili bi ni bɛ luɣu shɛli polo maa bi shab nyɛla ban gbubi din tumdi tuma maa di mini soobuli nima n ti pahi taha

Diɛma ni yiɣijɛm shee doo n ʒɛya ka o nuzaa boɣu nyɛ din gbubi yɛduɣurigu yɛduɣurigu maa maŋmaŋ kama nyɛla zaɣ sabinli ka di zuɣu polo nyɛ zaɣ nuɣso doo maa nyɛla ŋun yɛ chinchin liiga o tooni paɣasari bili so ʒɛya ka naan wuɣi o boɣu o ninni kama nyɛla zaɣ tankpaɣu

Gbanpiɛli paɣa o nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli ka bahi lari ka kpa ninkpari sabila o yɛ sitiri piɛlli ka di koɣali zaɣ sabila di boɣari ni o zabiri nyɛla zabi sabila o nyɛla ban ʒɛ yili dikpuni gbuni bihi ban kanli galisi nyɛla bin guuna ti ʒɛ o sani

Paɣasara ban kanli galisi bi nyɛla bin yɛ bi kaya ni taada niɛma bi zaŋ chinchina n zaŋ gobi bi nyorini ka yɛ nyingokoriti bi nyɛla ban piri namda sabila bi nyaanga loori dibaayi nyɛla din ʒɛya

La sabinli la sabinli maa nyɛla din tam teebuli zuɣu ka zaham nimdi bɛ la sabinli maa puuni gali kpulaa ata gba nyɛla din bɛ laa maa puuni boraadɛ din kanli galisi di nyɛla boraadɛ waɣala ka di gba bɛ laa maa puuni